Okaandje okanamwenyo hoka ka shitetekeka . Okena okalungu okashona nuukutsi wa thikama noshila omunene. Aantu oye ka hole mo lo makoto ga ko. Oka totelwa omahokololo nokuli taga popilwa aantu ya kotoke ngaashi ngeno okaandje.

Mo Namibia omuna uudhila wa yoolokathana. Omuna okadhila kamwe mena omakonda mepunda kena okalungu okafupi haka kala miiti. Ohaka lili nee sha yooloka naantu oye hole okulila kwako.

Otuna omaludhi gayoolokathana goohi ngaashi omakende . Omatoye ngele yega teleke nawa, ohaga tokola elaka.

Namibia evi lyashitikika lyina endundu niikulundundu lyina omutalelo omwanawa.

Aantu oyendji mbono yena ontseyo mokukwata oohi , ohaya longitha oonete . Ohaya landa iikulya mboka hawu heke oohi opo dhiye monete, yo yavule okudhikwata.

Ongombe ngele ompe moshigunda ihayi kalithwa kayi na ongodhi mothingo shaashi otayi kana ohoyi mangele momuti opo ka yiye kokule.

Otu na omadhila ga yoolokathana haga kala momeya. Ohatu ga ithana nee omaludhi ga yoolokathana. Omadhila ngano oha gi ithanwa uupepedhila.

MoNamibia omu na uunala womeya moka aantu haya vulu okuyoga taya ningi omathigathano nenge taya yogo iikutu yawo nosho wo okukwata oohi ngele muunala muka omu na oohi.

Ngele owaala okunyanyudha aanegumbo yoye, ya landela oongala dhomwenyo. Oku na aantu mboka haye dhi kunu e taye dhi landitha.

Otuna aanafaalama oyendji haya kunu omatama momagumbo gawo. Uuna nee geeta eteyo ewanawa oha ye ga fala nee koositola opo aalandi yavule oku kega landa mo.

Namibia oshilongo shashitikika, komunkulofuta gwaNamibia oto adhako ndeyina ngono giiyetapo gogene kiitetelasekepa.

Aawambo oya simaneka shoka hatu ithana oshikwiila. Osho sha tekula iimputu, osho sha pameka omalutu gaanona yAawambo.

Omuwambo ohati ohaka hekwa nashi haka li, ngele owahala oku kwata oohi odhindji owuna oku konga uushike pendje mboka wuholike koohi opo wudhi kwateko nawa.

Otu na omanyakwa moNamibia haga vulu okukwata oohi nomakende, taya kwata taya longitha uunete nuumbamba nosho tuu.

Namibia okwa shitikika ena iikulundundu , ena omiti dhayoolokathana tadhi monika nawa noku monikitha Namibia nawa.

Ngele owa li ondjuhwa yoshiwambo ya telekwa komuntu e shishi, oto tokokelemo elaka. Oheyi teleke nawa, e tayi tulwa metiti ndele pooha ta tula po omuhoka.

Embakumbaku ohali hingwa kaanongontu taapulula omapya gaawambo opo yavule okukala yakunamo iilya yawo yo yakamone eteyo ewanawa .

Muunafalama otu na egumbo hali ithanwa oGreenhouse moka hamu kunwa iimeno mboka ihayi mono etango, ashike otayi koko owala nawa, ndele aantu taya li.

Yimwe yomiimeno yasimana moNamibia ongaashi oshimeno !Nara shina omakwega tashi monika nawa momutalelo nosha simanekitha Namibia muyuni awuhe.

MoNamibia payife aantu ihaya helele we koonyala , otuna omashina goku helela. Haga longithwa kaanongontu ihatu helelewe nuudhingu

Otuna shono hatu itha omipompolonga, ano uulongona watondoka okuza momilonga ominene, ha pu tondokele omeya, mpono aantu ha ya vulu oku kala yateka po.

Aanafaalama yayoolokathana oyena uunongo owundji mokukuna iimeno, opena yamwe haya kunu muupoto uuwanawa pena omahala pokati kawo nawa yo iimeno mbino ihayi mono etango yo ohayi koko ike nawa.

Ongeleka ohayi tungwa yayooloka komatungo omakwawo. Ngele owahala okuyi dhimbululamo momatungo galwe, ohayi kala yina okamushigakano keli pombanda yetungo.

Otuna oonzo oshindji mono hayi vulu okutekulilamo oohi ngaashi oondama. Uuna nee watekula oohi ondhindji otadhi valelemo nee ndee shitokedhi kuthamo oto dhikuthamo odhindji nawa wuvule okuka landitha.

Aanafalama oyendji oya ninga oondama dhomeya haya teku lilemo oohi dho maludhi gayooloka, aantu omo nee ha yeya yedhi kwate mo. taa vulu nee oku kalanditha.

Otuna oongulu dha tungwa onomena wina dhoku ningila iigongi ya yoolokathana. Opo aantu ngele ya hala oku kuutumbila oshinima shontumba omo nee taye ya mo.

Muyimwe yomiikwamboga otu na shono hatu shi ithana omboga. Oyi holike unene kAawambo. Ohayi palutha omalutu shili.

Ngele owahala oku vululukitha po omadhiladhilo inda pehala poka puna omeya po opuna omuzile ndele tokutumba tokala wamwena.